Panoburitswa musoro wemunhukadzi wakarukwa zvirukwa zvake zvichikwira mudenga zvikamoneredzwa hata iri pakati pemusoro wake zviri zverudzi rutema.

Iyo itafura yakashongedzwa nemucheka muchena neruva rinoratidza mavara akasiyana-siyana matema, eyero machena namatsvuku. Kuseri kwetafura iyo kune zvokugara zvigaro zviviri zvinoratidza kuti zvinogarwa navaridzi vomutambo zvakashongedzwa negoridhe.

Zvikwata zvevakomana vari munhandare inotambirwa mutambo wenhabvu vanoratidza kuti vatori pamakwikwi. Vari kutamba mutambo wenhabvu. Bhora riri kuda kutomwiswa mugedhe.

Iro isango rine miti yakasiyana siyana. Imwe yakapfumvutira imwe inoburitsa matanda ichikwira mudenga. Uye pasi panesora rakasvibira rimwe rakatsvukuruka.

Muti une mashizha ane ruvara rwegirinhi unoratidza kuti wakabereka muchero une ruvara rwakasviburuka kuratidza kuti waibva uye uchakabatira padazu ramai varo.

Mureza unomiririra imwe nyika uneratidza kuti wakawandira kuruchena rwakanyorwa danda rakachinjika rutsvuku.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa pachishandiswa bvudzi rechirungu richibatanidzwa ne bvudzi rake rekuzvarwa naro. Akarukwa achivhurwa mutsara usina kururama unotangira kuhuma uchisvikira kugotsi. Airukwa achi tsepetedzwa bvudzi rake richivhurwa mitsara mitete richi zondo batanidzwa kuma panda emusoro kuruka magodha.

Uyo muwunganidzwa wemichero inodjiwa pamba inosanganidzira ma banana napopo ma nanjisi malemoni anovava mamengo nezvihenge.

Imhashu inoratidza kuti yakamhara pamaruva ane ruvara rweyero. Iyo yacho ine mapapiro okubhururuka nawo uye makumbo akabatira maruva nenzeve mbiri dzinokwira dzichienda mudenga uye yakanyorwa mitaro yeyero padumbu neruvara rutema.

Musoro wemunhukadzi unoratidza kuti wakashongedza nezvirukwa. Zvakarukwa zvichikwira mudenga zvikamonerwa hata pakati pemusoro wake.

Munhukadzi akapfeka chipika chinosiya mapendekete ake ose achionekwa ari panze uye mumusoro make akasunga dhuku yakakungirwa hata yakarereka pamusoro pehuma.

Chibage chinyoro chinoratidza kuti chakafururwa. Chirikusiya shanga dzemabarwe dzichionekwa dzineruvara rwakacheneruka dzakora kuratidza kuti dzavakutsokonyoreka kana dzikadyiwa.

Nhundurwa inoratidza kuti irimuruvara rwegirini. Ine kumuromo kunoratidza kuti dzakatanhwa kubva pana mai vadzo uye pane imwe yakachekwa iri padivi inoratidza mhodzi dzemukati dzakora.

Maruva erudzi rumwe chete akamera panzvimbo imwe chete ane mashizha akapamhamha kana kuti akafara anoratidza kuti ane ruvara rwegirinhi rune mutaro wakada kundocheneruka pakati. Ari kuputikira achibudisa maruva ane ruvara rwakatsvukuruka.

Mureza unomiririra imwe nyika unoratidza kuti wakagadzirwa nemavara machena matsvuku uye ruvara rwebhuruu, mureza uyu unoratidza kuti kudivi rekuruboshwe nechekumusoro kwakanyorwa nyeredzi iri muruva rwebhuruu uye divi rezasi kwakanyorwa nyeredzi iri muruva rutsvuku.

Iyo midziyo inoshandiswa mudzimba dzokubikira inoti zvipunu namapanga zvakaunganidzwa panzvimbo imwe chete.

Munhurume akapfeka zvipfeko zvamazuva ano zvinosanganganisira nguwani mumusoro nemaboni boni pamaziso ake. Ane bhachi rakafanana nemudhebhe waakapfeka zvine ruvara rwakafanana nemucheka wakafanana pamagadzirirwo azvo uye neshangu dzakafanana mutsoka dzine ruvara rutema neruchena.

Chipupanana chinoratidza kuti chirikufamba pavhu rakaoma. Risina sora. Chine makumbo mana. Chinoratidza kuti chakashama muromo wacho, uye zino. Muviri wacho unoratidza kuti wakazara manhenga arimuruvara rwakada kundotsvukuruka zvisinganyatsikunzwisisika.

Mureza unomiririra imwe nyika une ruvara rwedenga risina makore rwakasvibiruka neruvara ruchena pakati. Rwakanyorwa nezvitema zvine madodzi machena neruvara rwemashizha emiti kudivi rezasi.

Musoro wemunhurume unevhudzi rakasvibira rakakura nechepakati pemusoro richimonywa-monywa. uye rinoratidza kuti rakachekererwa muzasi maro richitevedza huma neparutivi pezheve yekurudyi.

Iyo ishiri irikumbururuka ine mapapiro maviri, nemakumbo maviri, nemaziso maviri nemuromo wakarembera. Irikufambira mudenga.

Jongwe rinoratidza kuti rakawandira kuruvara rwakada kundocheneruka. Rine besu rine mavara akada kundosvibira riri kufamba pabundo regirinhi rine shoma ravakundooma uye makumbo ejongwe akatsika panjanji inofamba zvitima.

Madhadha akavata paivhu rakaoma, anoratidza kuti anemavara machena nematema pamuviri awo.

Pane vana vari kuita mutambo munhandare yemutambo wenhabvu. Chimwe chikwata chakapfeka nhumbi chena chimwe chikwata chakapfeka nhumbi dzakatsvukuruka kuti vazivane.

Vanhurume varimunhandare varikutokwikwidzana mutambo wetsiva. Vanoratidza kuti vese vakapfeka zvipfeko zvinotarisirwa pakutamba mutambo uyu. Zvirimuruvara ruchena rwakasvibiruka zvinoratidza kuti varikutamba vachiumburudzana vachizvibisa zvipfeko zvavo. Vose vakasunga mabhande ari muruvara rwakada kundocheneruka zvisinga nyatsikunzwisisika uye hapana chavakapfeka mutsoka dzavo vose.

Iyo ihanyanisi yerudzi rwe gariki. Imwe yacho yakamenyewa imwe yachona haina ichakabumba yakabatana panhu pamwechete.

Uyo mudziyo webhara rinoshandiswa pakutakurisa zvinhu rine vhiri rine ruvara rutema nemaoko aro anobatwa nevanhu kana richisundwa.

Ikomichi yamazuvaano inoratidza kuti yakagadzirwa namabhotoro. Ine mubato wokubatisa padumbu payo uye inoshandiswa kumwira mvura nezvimwe zvimwiwa zvinotapira.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa pachishandiswa vhudzi rechirungu rakatsvukuruka raikoshwa pamwechete richitanga rakanamirana nebvudzi remumusoro wake rekuzvarwa naro richizosiwa richirembera kusvikira pachifuva pake rimwe richienda nechekumusana. Bvudzi iri rakazotungirwa zvuma kumapeto.

Magaka echirungu akatanhiwa kubva pamigaga yacho. Akarongedzwa mukati memakadhibhokisi kuratidza kuti ari kutengesewa. Ose ari muruvara rwegirini. Mamwe ane girini yakasvibira mamwe ane yakada kundochenerukira uye akarebenuka mumagadzirirwe awo.

Chipukanana chinoratidza kuti chinochengetwa pamusha. Chinenge kiti ine muswe wakareba. Ine mavara machena namatema. Inoratidza kuti yabuda mukaimba kayakavakirwa kane mukova.

Shangu yakavhurika kumashure isinganetsi kupfeka. Ine ruvara rutsvuku muviri wayo wose. Pamusoro payo yakaiswa simbi yegoridhe.

Vanhukadzi vari munhandare inoitwa zvemutambo webhora. Vanoratidza kuti varikutotamba. Pane vaviri varikusvetukira bhora nguva imwe chete. Umwe akapfeka zvichena nemumwe akapfeka zvipfeko zvakawandira kuruvara rwe girinhi.

Shangu mbiri dzakafanana pamagadzirirwo adzo dzinoratidza kuti dzine zvitsikiso zvakateteperera uye zvakati rebei zvichikwira mudenga kureva kuti dzakati kwirirei. Dzose dzinoratidza kuti dzakadzirwa neganda riri muruvara rweyero ine kakupenyerera uye mukati madzo dzakada kundochenurukira.

Icho chitanda cheruzha chinoshandiswa nevatauri vanenge vachitaura pagungano ravanhu kuti izwi rake rinzvike zvakapfurikidza nemunhu wese anenge aripo chakabatwa muruoko .

Shangu imwe chete yakatsvetwa pasi inoratidza kuti yakavhurika kumashure kwayo hainetsi kupfeka. Pamagadzirirwo ayo inoratidza kuti iri muruvara ruchena uye pamusoro payo yakaboorwa zviburi zviburi senzira yekuishongedza. Inoratidza kuti ine chinohakicha chichipoteredza chitsitsinho chegumbo kana ichinge yakapfekwa.

Shangu dzakavurika mberi nekumashure. Dzinoratidza kuti dzinowanza kupfekwa navanhurume. Dzine ruvara rutema mukati madzo uye ruvara rwakasvibiruka rune kakupenya pamusoro padzo.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa nevhudzi rechizvino zvino rine ruvara rutsvuku, pachikoshwa zvitiropo zvinoyerera zvichidzaka negotsi rake kusvikira kumusana.